kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemmohu kaaliiqi kalaqino garaati kuni gari lowo geeshsha maala'lisanno hende la'niha ikkiro lowo geeshshano asse waajjishannoho.

muuziiqa muziiqaho yaa mayyaate muziiqa maaho horonsi'nanni muziiqa godo'litannore maati yine woshshinanni muuziiqu aannonke horo maa labbannohe

owaante owaantete yaa mayyaate? owaante afirannohu ayeeti? owaante uyiitannore maati yine woshshinani? owaante afi'neemmohu mammichinniiti woyi aye"owiinniiti?

giwirinna giwirinnaho yaa saada ce"e galatenna baatto loosire galino manna giwirinnu mannaati yinanni konni daafira giwirinnu loosi tenne yannara lowo geeshsha hala'le leellanno

babbaxino dani uduunicho babbaxino dani uduunicho babbaxino dani uduunichooti yineemohu minenke afamanohu umisi babbaxino dani uduunichooti danisi garinni babbadhino loosi heerannosi.

agatto agattotete yineemmoti duuchu daniti heedhanno mite dinbissannoti mite didinbissannote konni daafira dinbissanno agatto aga lowo geeshsha bushate yaate

Maashinubba mashinubbate uaa mayaate mashinubate yinemori hiikurit mashinubayihu loosinsa maati mashinubba ninkera marichi horo uyitanonke lawanonke atera.

umu danancho umu dananchooti yineemohu kaaliiqi wiinni afi'nanni elto giddonni mittoho kunino meyaatennihu lowo geeshsha seedaho labbaahu dananchi kayiini lowo geeshsha haranchoho.

owante owaantete yaa mayaate owaante uyiinannihu mayiiraati owaante uyiitannore maati yine woshshinanni owaante afinanni darga mamiichooti yinanni

Borrote uduune, borrote uduuneti yineemmohu babbaxitino borro borreessate horonsi'neemmo uduunicho baallanka gamba assine ka'ne borrote uduunichoti yineemmo.

muuziiqa muuziiqaho yaa mayaate muuziiqa godo'litannore maati yine woshshinanni muuziiqu hikiicho hasiisanno muuziiqa woranni darga maati yine woshshinanni

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate babbaxxino dani uduunnichooti yineemmohu hiikkichooti afamannohu kuni maatiro kulte chaalatto.

Godo'le, godo'le yaa mayate, godo'le godo'littanore maati yinnanni ,godo'le godoshishanoreno maati yinne woshshinanni ,insara xaadoshu heeranonsa"?

mini uduunicho mini uduunichooti yineemohu minenke afamanore baala horo aanonkere mini uduunichooti yine woshshineemo minenke heeranohu baalu mini uduunichoot

daddalo daddaloho yineemmohu mittu manchi uduunnicho shiqisheenna layiinki manchi kayiinni saante shiqisheenna uduunnicho saantetenni soorri'nanni doogo daddaloho yine woshshineemmo.

Seesa, seesaho yaa mayyate, seessa seesissanore maati yine woshshinanni, seesa mayra hasiisano, ati seesa seesse egenotto.

roso rosoho yineemmohu manchi beettira hasiissanno qara hasatto giddoonni mittichoho kunino roso rosino manchi egenno afirinoho yaate roso rosa lowo geeshsha danchate.

Mininna dubbu saada Mininna dubbu saadaati yineemmoti mini saada mine heedhannote dubbu saada yineemmoti kayiinni dubboho mine assidhe dubboho heedhe galtannota dubbu saadati yinanni.

Safote latishsha, safote atishsha yaa mayyaate? Safote latishshi afamannohu hiikkiichooti? Safote latishshi hoogiro marichi qarri daanno yite hedatto? Woy hedatta?

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichoot yaa mayyaate mininna biirote uduunnichooti yineemmohu mamiicho afamannohoro ati buuxxe afoottoro xawisattoe?

roso rosoho yaa mayyaate roso rosiissannore maati yine woshshinanni rossannore maati yine woshshinanni roso rosa mayiira hasiissannoro afootto?

hayyonna bude hayyote yineemmoti mittu jawa ikkino geerchi giwamino manna hayyo horonsire araarsanno garaati budeho yineemmohu kayiinni mitte gobbara wodhoseeti.

Safote latishsha, safote latishsha yineemmohu mitte mangisitete uurrinsha mitto doogo woy waa loossannoha ikkiro konne safote latishshaati yine woshshineemmo.

muro murote yineemmoti baattote aanaanni afantanno haqqe baalantanni haanja dana afidhinota murote yine woshshineemmo muro ninkera lowo horo uyiitannonkete yaate.

sumuda sumudaho yaa mayaate sumudu ayii"oora hasiisanno sumudu hasissannohu hittenne yannaraati sumudu hoogiha ikkiro marichi qarri daanno.

Hayyonna bude hayyona budeho yaa mayyaate? Hayonna budu ayeera hasiisaonn? Hayyonna bude horonsi'ne maricho loonsanni? Hayyonna budu ayeera kaa'lanno?

Adawu agaraano, adawu agaraanooti yaa mayyaate? Adawu agaraanooti yineemmori maricho agartannoreeti? Adawu agaraano ninkera mayiira hasiissannonkeha lawannohe?

Superimaarkeetete mirte, Superimaarkeetete mirteeti yineemmoti mitte suuqete giddo afamanno uduunnichooti yaate. Kuni uduunnichino lowo horo aannonkeho yine hendanni.

Elekitiroonikise elekitiroonisete yaa mayyaate? Elekitiroonikise loossannori maati yine woshshinanni? Elekitiroonikise afantinohu woye kalaqantinohu Hiikkichooti bayeechu

Godo'le godo'lete yaa mayyaate? Godo'litannore maati yinanni? Godoshshishshannoreno maati yinanni? Godo'linanni bayichono maati yinanniro buuxxe afoottaro xawisse dandaattoe?

Sagale, sagalete yineemmoti lowo geeshsha lowo horo afidhino tini sagalewiinni afi'neemmo horo umita ikkitinoti heeshshote woy lubbote heerate kaa'litannonketi sagale callate yaate.

Daganna maate, dagate yineemmoti mitu ollira woyi mite gobbara heerano manna baalla dagate yinne woshshinanni maatete yineemmoti kayinni mitu mini giddonni afantanoreti.

borrote uduune borrote uduuneeti yineemohu babbaxitino hajara borro borreesate kaa'lanokericho baalankanni borrote uduunet yine woshineemo borrote udunni danchaho.

Owaante yaa mayate ? owaante uyittanori ayeeoti, owaante afi'nannihu maminiti, owaante hoongiro marchi qarri heeranoha lawanohe.

Ama'note yineemoti gobbankera tini ama'no batidhinote insano kirstaanu, musilme na oritodoxe batidhe leelittanno

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmohu mitu minenke horoonsi'neemmoho mitu kayinni biirote horoonsi'neemmoha konne lamenka mininna biirote uduunnichooti yinanni.

Seesa, seesaho yineemmohu ayee manchino umosi hayishire dannasi hayishire woyyabbino uddano udire kae biife fulano ikkiro kone seesaho yinne woshshineemmo yaate.

Amma'no amma'note yaa lowo geeshsha danchate mittu manchi Kaaliiqa ammaniha ikkiro lubbosirano huucciranno xeinosireno wonshannosi gede Kaaliiqasi huucciranno yaate.

hara, daa'attonna ,darama hara yaa mittu bayiichinni wolewa sa'ate, daa'attote yaa mittore biifannore marre la'ate daramate yaa kayiinni gobba mitte agurre ba''ate.

Babbaxxino dani uduunnicho, babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate? Babbaxxino dani uduunnichi giddonni mittu woy lamu afoottohu heerannoro xawisse chaalatto?

Hodishsha, hodishshaho yineemmohu uduunicho ikko mannano babbaxewo darginni wolewa hodhisate kaa'lano, kuni hodishshi lowo geeshsha danchaho seeda doogono ikkitto mulenni iillate kaa'lano.

Faashine, faashinete yaa mayyaate? Faashine horonsidhannori ayeeooti? Faashine mamiichinni daggannote? Faashine horonsira woy harunsa hoongiro makkinanni?

Ama'no, ama'note yaa duuchu danni ama'no afantano mitu manchi ama'no'yati yee kinchohono sagadara dandaano tini ama'nosi gatisanosi yaate.

Elekitironkise, elekitironkisete yineemmoti caabbicho woyi koretete wolqa horonsi'ne ka'ne babbaxinoricho loossate horonsi'neemmo uduuncho elekitironkisete yineemmo.

Daddalo, daddaloho yineemmohu mittu manchi woxe afi'rate doogora yee babbaxxinoricho daddalara dandaano daddalu jawu woyi shiimu diheerano yaa dandiinanni.

Seensile ,seensileho yaa mayate, seesanorino ayeeoti ,seesissanore maati yinne woshshineemmo, seensile seesa hoongiro marichi qarri heerano yte hedatto.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? kalaqonna qooxeessa kalaqinohu ayeeti? kalaqonna qooxeessaho yineemmohu marichi horo afirinoho?

superimaarkeetete mirte superimaarkeetete mirte yaa mayyaate? superimaarkeetete mirte hiikkiicho afantanno? superimaarkeetete mirte afi'nummoro horose marichooti?

Owaante owaantete yineemmoti mittu manchi mitte hajara mare marino uurrinshawiinni hajasi rahotenni tidhe daannoha ikkiro tenne owaantete yine woshshinayi.

hodhishsha hodhishshaho yaa mayyate xaa yannara ninke horoonsi'neemmo hodhishsha maati yinanni baattote aana hiitoo dani hodhishshi afamannoha lawannohe atera

hayyonna budeho yineemmohu hayyo mitto coyee lamu manchi giwamiha ikkiro hayyo horoonsi'ne araarsinanni budeho yineemmohu kayiinni mitte gobbara umiseha ikkinoho yaate

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessu lovo geesha baxisannoho kaliiqi asse kalaqinno gari addintanni geesha maala'lisannoho ki'ne oliira hiitoo kalaqi heeranno

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yaa bunanna sagale worrayiiwaati hasirewo manchi buna aga woyi sagale ita dandawaati yaate

Hijaara, hijaaraho yaa mayate ,hijaara hijaarsittanore maati yinne woshshinanni ,hijaaru mayra hasiisano, hijaaru hoogiro marchi qarri daano?

Safote latishsha, safote latishsha yaa mayate, safote latishsha latisanore maati yinne woshshinanni, safote latishsha latinsannihu darga maati yinnanniro afootto ati?

koatte koatte yaa mayyaate? koatte ninkera marichi horo uyiitannonkete? koatte horonsi'neemmohu mayiiraati? koatte hoogguha ikkiro marichi qarri heeranno?

Godo'le, godo'lete yaa lowo horo afidhinote mitto ragani isportete yaate godo'le godo'lanoha ikkiro mitu mamchi lowo geeshsha dhibbunni gawajamate kaayyo ajjano yaate.

Seessa, seessaho yaa mayate, seessa hiitene yannara seensanni ,seesissanore maati yinne woshshinanni ,seessa hoongiro marichi qarri heerano yte hedatto?

Babbaxxino dani uduunnicho, babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate? bababxxino dani uduunnichi mama afamannoho? babbaxxino dani uduunnichi loosi maa lawannohe?

Baattote ofollonna dhagge, Baattote ofollonna dhaggete yineemmoti Kaaliiqi asse kalaqino gari baatto kalaqantino gari lowo geeshsha xaggeeffachishannoho yaate.

ko''atte ko''attete yaa ayee manchirano hasiissannote tenne ko''atte wodhiha ikkiro manchu biifanno hakkiino sa''enna lekkasi kinna gantannosikki gede gargartannote yaate